Wano ennyumba yali ng'eriko toyireeti nga nkadde nnyo ate n'emabega wa toyireeti basuddeyo kasasiro, waliyo ebiveeraveera, ebikutiyakutiya ng'ate era n'ennyumba nayo ekulaga nti nkadde nga ne toyireeti ekulaga nti nkadde.

Ono yali musambi wa mupiira naye ng'alabika mukazi era ali ku mupiira ng'asinziira akube omupiira. Ayambadde sokisi emmyufu, enviiri ng'azikwatiddemu bw'ati katono.

Omwana yali azannya nga naye musanyufu nnyo asekereza naye ng'alina entebe mw'azannyira. Entebe baali baagikola mu miti egya bulijjo ng'ali mu mw'azannyira naye ng'asekereza. Alina amannyo

Eyo ensolo gye bayita engabi, ebeera mu ttale. Yali eri mu ttale ng'etambulatambula.

Awo yali mmeeri ennene, mmeeri yali ku mazzi naye ng'eyitibwa mpala. Ffe ku tawuni nga mmeeri.

Emmotoka ya ttakisi kamunye yali eyimiridde ku kkubo naye nga munda erimu, waggulu etaddeko aaa, emigugu, kwaliko ensawo z'amanda, omufaliso, nga ne munda mulimu abasaabaze nga eyimiridde mmabbali g'ekkubo nga bayita basaabaze bagende. Kkondakita wuuli mmulengera eri, mu maaso waliyo akayumba ka bbaasi akaliko abasaabaze be balinda bagende.

Enseenene zaali bazimaze ozzikongola nga ziri mu sseffuliya nga basigadde kuzisiiga naye nga ziri awo ziwedde okukongola.

Ttulakita yali mu nnimiro ng'eri mu kkungula. Erabika ekifaananyi kiraga nti nno waliwo ebirime bye yali ekungula oba nga bw'olaba bw'eneekungula omukyere.

Ekita ky'omwenge omuganda, ekita ky'omwenge omuganda. Baali bagusaanikidde bulungi nga bakisibyeko olulagala mu Luganda lwe tuyita oluyina. Nga bakyetooloozezzaako oluyina.

Olusuku, olwo lwali lusuku. Olusuku nga lulimu ettooke, amatooke nga gaweramu, olusuku luno lwali lunyirira nga sizoni ya nkuba, ng'enkuba ettonyera ddala bulungi. Amatooke manene, ettooke ekika kyalyo baliyita kibuzi. Kibuzi ttooke lya liwooma nnyo abalya abali.

Oyo mubumbi. Abumba ekintu kye bayita ensumbi, awo yali agituuziza ku kye bayita olubumbiro ng'ali mu kugibumba awo...

Omukyala yali asitudde endiga. Alabika yali ayambadde n'embira mu bulago, nga mukyala muddugavu. Yali ayita mu nsiko naye ng'asitudde endiga ye.

Omusajja yali yakola obuviiri obususumadde, nga yalangalanga enviiri. Yali ayimiridde ng'ayambadde essaati ya sikweya era ng'ataddeko ne masiki ku mimwa ku nnyindo.

Enjovu yali mu ttale, emabega waliyo emiti eminene ddala nga waliyo ekisiko. Enjovu yali nkulu ng'erina n'amasanga amawanvu ddala.